dere woga laythafe gakkiya masqala bonchowa may7oa may7idi issi bolla bonchoa huneta issi bolla besseyssa masqalay laythafe gathe gakkessa bahiliya issi bolla gididi qoncisosuna bessiydii

Haysan daro macasat utidaysa keehippe besosona,etan qase Gamo dunguza mayid banta abesha mayid bollan losteriya afexaxemiya qoncisya banta osuwa bolla bantan otida osa %tiya wotidinne besid diyaga qoncisosoan.

Hayssan daro asay issi bolla uttizayssa besessikko. Daro asay uttidayssappe issi bitanezi eqqidi ba diya qofa hasayanaw eqqizayssa besessikko. Etappekka guyerra samaye eqqay ayba bay yehonne qoshshasha madhaya daniya eqqay issi bolla uttidi eqqidayssa besessikko.

Hayssati kawo oosanchatakko banta gade wogan banta bahiliya dibebappe ooththida oosa ekkidi ma'idi qasseka banta sinthan ispirayte yaagiya ushshawu iidi bantau di'a oosa ooththishe oosishe deyssa hayssan bessosunakko.

Haysi kawoy ehida kawappe yida kittaza asa issi bolla uuttisidi duullattan kawa qopa uubban haggan de'idi uuttida asaykka ka'a siyidi diyaga haggan keehidii bessidii de'es

hizbe asi dumma dumma agilgilote immiya agilgilote e boota gidishin e mengiste keexidi mengistes agilgilote hizbes immanowu giigissidi wossida hizbe keeththa gideyssa hayssan keehidi oodes ootaykka bootan deega keehi bessishe doossona

Hayssi nu biitan nu biittasinne hara deriyappe issi bolla shiiqidi bantas di'aaba wule gelidi ooso paxamanawu ooratha oratha istratejiya ekkidi issi bolla wulen qaalan gelidi ooththana giidi hath bolla ba simimetin intan geliya wule mepperarmiyappe siydides.

hagey wolqi baynna asa issi bolla shiishshidi maaddidi kathi baynna asa katha muzidi ushidi lo'o hunetana asas di'a pace xeelidi maaddiyaga hagan issi bolla shiiqida asa katha muzeegan lo'ethidi bessishe doosana

Hayssi itiophiyane oosettida issifetettha parke geetettidiee nu biitta sunthan xeygettes parke dumma dumma eqan oyqqida asi ubbay gobaynnana koshshiya lo'o boota beyana dandayettiya bootan yaagetidi parke geetetti xeygetes

Eybantan ooththiya masara keeththan issi bolla ooththida oosae waani oosettidakko oosa qasseka sinthe waati paneekko geessa oosanchati issi bolla shiiqidi madirekiyan odettishe deyssanne ooso huneta xaafe.

Hagaan bitta cimatataranee e wosaketha woyiko hayimanote cimatara issi bolla shishidi bita bolladay metowu bishanawunee issi bolla tobiseyisa hayis

arbaminche katema aysiya kanteba keettawara ubbay shiiqidi arbamince baahile may7awa ma7idi issi bolla uttidi e wuyiteya ooththidi woykko sibsaba ooththidi deegga haga misiley bessees

hayssan e heedzdzu asati issi bolla uttidayssa besseesko etanikka adarashan uttidayssa guyera qasse eeta guyen oydey baadodeyssa hayssan bessidi deesko sinthan odettiya oda etani hayzidi diyaga etani utethan bantayssan qonciso sunakko

hayssan mangisti oosanchati issi bolla adarashan uttizayssa besseesko banta kushan masaosha oykkidi iskirtowa mastowosha oykkidi ode huga siyana ubbay issi bolla hayzidi keehi pe de7eeqa hayssan lo7ethidi bessiyzi deeskko

Ha gandaro asay issi bolla duaduulata oottidi deegga qonciseesko etani oothtiya duulata bootay dilla gidishin yeggediyo zuuniya bahilawee adarashan uttidi issi bolla duulata ootteoga hayssan keehidi bessosunakko.

Daro macati issi bola shiiqidi banta oosoy oosetizaysa atekakeme aymale gizaysa posteriyan latafidi de'iyagan banta sibseba ajenda denthidi haasayiyasa haysan keehipe besishe de'osona.

Hayssatti setochche mabaray issi bolla shiiqqidi sibisebna uttidii bantta meta billanaw uibbaykka issi bolla wutiyitte ooththishe dizayssa bantta wuyiyitas qase qetaye ooththiya osasii loo apexaxeme polanas uibbaykka bantta wudiya qoppa ooththishe besosonna

Hayssan qasekka banttan ooththoya maasara keththa asay banttan ooththoya oosuwara dekaman paciya asas aybas i tecemari negerekka asasikka maddo madishenne ooththishe dizayssi hayssan ooththishe dizayssi besossona

hayssati sibsaba mara7ishe deyssa bessoosona bantahu di7iya ajanda oyqqidi banta oosa bolla diya iidekama goniyanne tenkara goonniya asas asarada7ishe de7oosona qexey waati ooththanekko yageyssa eetara haasayan qachishenne tobishe doosona

Hayssi issi bolla duulata uttizayssakko qonciseday duulata uttida asay ehinpi haasi iyaga hayssati bantani ooththida irporteza eeta duulata hasas aaththidi deyaga keehippe maykera oyqada ba irporti aaththayida deyaga hagan keyada bessayda dawus.

Kawo oosantachafey issi bolla shiiqidi uttidi ee oosa bolla de'ega biitta aysseesa bolla dumma dumma hunetara lo'o aqana mela yaage sabayntawu de'ia bahile maa baykka mayidi e issi bolla wuyite woyikko duulata ooththi dooson

Hagandaro asayissi bolla shiiqidi duulata uttidaganne di'ya metom millanahu iyandeeggara ubbay shiiqidi haasayishe degga banta hudiya irportey aqarabishe deegganne irporteya wuxiyetay aasayishe deegga hagankeydi bessishe deessalo issi dibeishe dooske hidi baya bessega

Hayssi gubay geetettees issi bolla uttidi nu biittan wogan ookka oosanchati issi bolla oosa bolla de'a wuyite ooththidi oosa metowa billana haasaya haasaya yaagetidi eketes nu biittan dhikko hayssi wogay ooso billa oge.

Mangiste masalakeeththan issi bolla shiiqidi ubbaykka wiyte uttidi diyameto billanawu sibsaba haasayidi daro metoha intani billanawu issi bolla haasayishe deyssa hayssan keehidi sibusaba asane diyameto billeyssa uttidi deyssa bessishe doosonna.

Assati banta biitta aysiya aysso aawata gidishin banta deren de'iyan wogan siketida ma'a may'idi xibebe ooso asa bessanawu ma'idi issi bolla wuytiya uttidi shiiqoa duulata ooththega bessishe keeppe de'iyaga hassan qoncises

medheta bootata e issi bootan addise bayata ii bahilawe udidi kalchereya go7ettidie-asasi yappe egubinite ooththana mela turizeemen yaana mela ubba boota e macha7eteya boota maradida gagan qoncisees

Hayssan qassi xibaba othiya assay de'ssonakko hayssatti xibaba othiyyaasati qaccina harppa daddidi shalluwa qaccina harppa bantti othiya bottan shiqqidi banttayssa harppan daddidi bessossona.

.haysi Daro keetay haysan dizaysa besesko, daro keetay ya began ha bagan de'idysa godora qase adhiya ogey de'iyaysa keehid besid de'esko, ha ogey diyaysa qaseka ya ha pude bidi adhiyasoy de'ishn nam'u miyiyara qase cimidaga keethay pooqey diyaysa qoncisesko

Haysan kase gamyida photo denthyssa besees ha potoy asa potoy dra asay issi bola shiqdi dendidoganne dro asa dendidi wothidoga baya gidoga kehidi besidi deyosona.

Haysi izi Kase izi adawa dile otida hagappe Kase tarike xafi diza xafetida tariketa dumma dumma ithiyophiyazasi lo'o baya otidi sunta xeyisiza ha'i hagani ma'iregiyara wothidaga besidi desko.

Hayssati qasseka bantanayza oyqizi wolo daniya ma7oza ma7idi naytakka banta nayta mayzidi ufayetishe issi bolla qasseka banta naytara pooto dentishe dizayssa hayssa bootan bantani issi aynate ma7e ma7ara booththanne cililo gidida ma7a ma7idaga hayssa banta naytara ufayetishe uttizayssa hayssan bessees.

hayssati qassekae banta gade wogaza bessiydi doosonakko issi mishiriya sinthan ba addezara eqqada huu7en oyssa woththidaga matan dea asati qasseka e tana essidi bantahudi7iya banta wogan banta heeran di7iya woga ooththizayssa bessosonakko

Hayssi bootay parkekko parke giddon baachcha yaagiya heedzdzu do'ati issi bolla shiiqidi ha simmidi eqqishin denthidoga bessosunakko bootay qasseka haga mela do'ay aykkoy de'aasoye asay gubinnite oottanasi asay biidi beyana turzime boota gidoyssa qoncis heesqo.

Hayssi haaththa duunan eqqidi kamerara densishe dizayssa besseissi bitanee qasseka dumma dumma kafoti matan haaththa matan de'eyssanne haaththa matan gede baggara qasseka mithay giddon haaththa abba matan qasseka jalbay dizayssa bessees.

hayssane daro geloshoti issi bolla shuchcha bolla uttidayssa besseesko bootay qasxeka lo7etidi guule aybey lo7eti diya boota gidishin e tani diya bootay guule ara carkona be qan meggiya boota gidogan daro geloshoti shiiqidi issi bolla uttidoga keehidi bessidi deesko

Hayssati issi bolla antadere banta gade may'oza may'idi issi bolla daro mangiste oosanchata gideyssati daro bootan oosete oosa qeelidinne huuyanka banta koppiya wottidi banta malatara bantana'e qoncisosonakko hagan eqqidayssa.

Hayssan ee hamire baahiliya dumma baahiliya aynatiya bessiydi deya bitani eqqizayssa besseesko meterishay qasseka peedhetidi metersha ha duge peedhidi bollan booththaba aykkoba qalamiya ti7idi dumma dummaba ba bollan tiyidi keeththa sinthan woththidi keeththas guyen eqqidoga sintham eqqidooga bessiydi deesko.

hayssati banta son bantanara issi bolla shiiqidi keeththa awara keeththa ayeera ufayetishe uttidaga ka7eega hayssan keehippe bessishe e ufayetega nashshishe deegga keehidi bessishe doossona

Hayssi issi boothan xoossi medhida medheta ii ollay danney ii lo7i lo7i uththoysa asay issi bolla shiiqidi be7anawu biidi hombbocidi be7ishee gubignithe ooththana giidi issi bolla biidi gobaygna7ishe aafa ikka bessa keehidi bessishe doosona.

hayssati issi bolla banta woganne banta maara banta aysso wogan de7iyaaba banta dibebeya ma7idi ubbaykka kawo oosanchati banta bahiliya bessishe deyssa hayssan hemetishe ogeen qoyssa bessa

Issi qasseka ashokeet asho keethie ashowa qasseka koyen asas ubba bayzanahue bantahu de7eega shukkidi shukkida miheya bayziili qirca kessidi bayzili asas laallega kambesosona.

hinthi qasseka7e banta dere woga dumma dumma bantawu de7ia bahiliya bessanawu ceele yaagega dumma dumma duuqa yaagega qoodhe ma7idi banta woga bessishe deyssa banta wogan lo7ethidi bonchettega bessoosona

Hayssi isse yuerestiya armamatan uttidi yumerestiya oosanchoy yumrestiya haniyaba dhandi7a ooththiya asataranne ooththeya oosanchatara issi bolla shiiqidi duulateyssanne ba qasseka shiishida bayaa;

hayissi qasseka katha woga kaththa kaththidi kaththida katha giigissidi aaththidi maanas machaitte huneta udidi giigissidi aaththidaganne ubaba giigisi saafan giigissidi aaththidaga hayssan maana gi

hayssi nu biittan gidikko medhamedhota kushe oosota geetettes kushen asay ooththidi asay taqamettana mela qasseka eronna asay mooya eridi ba kushen barka bana ayssana mela keehidi ehida mangiste ihida aqidacara asay bana ayssano ehidan oge guus

Lo7ethidi abbay di7aason abba matan kapoti ii ka7idi matan lo7ethidi de7eegga abbara cengaon cengara lo7ethidi ubbay shiiqidi abban de7eega hagan shiishidi hayssan bessishe de7oosuna kehidi abbabessosuna.

Agi issi misile miisha agan wotti doogi dees e issi fidale daaniya miisha sintan wottidi e guuyera qasseka karettay issi bolla kareta miishay dees sintan e bootta miishara xaafettida duufey e i daaniya pidale wotti doogi keehippe ayssan beettishe deegga qoncisesukko.

Hagan daro asay issi bolla eeqqi dooga bessees sintan be estiraawiyan hixaanat asazayn ammamaati libbachi tesebural yaagiya xuufiya wotti dooga keehidi e besidi deees appe guyera qasseka dumma yee kanadaawi bedrago dirjiti yaagiyoga xuufiya qoncisega agan bessidi de'oosona.

hayssan nam7u asati issi bolla deeyssa besseesko eta sinthan yetespa daas woyye hazazen daas uzistas yaasin nuuri ende tedi afro yaagiya duufey xaafetti dooga hayssa bessidi de7eyssa qoncisesko

ooratha gaazexa asasi kessidi nababana mela exeqilay ministirey de7iya ga addise gaazexa kessidi dumma dumma asay deia gaazexa asa nababanaw kessidaga posteya ooththidi asa bessiyaga bessees hawessan

Mangiste masarakeethan de7a asayi maabiratiya uusa bolla gita gita bootan de7a asay issi bolla dei de7idi uttidi wusibsaba uttidi shiwuyite ooththidi metowabillanaw issi bolla shiiqidi giikidasalo7ethanawu gaara haasaya ekkidi bishe doofunna.

Hayssi qasseka dumma dumma gadetan ola masariya ola yeddeessa komputereya kushen oyqqidi waani biyakko waani gakkaneekkonne yaageyssa masariya hunata han komputeriyan uttidi nababishe deessa xannayeessa bessishe deessa giiga.

Maabrate dirijjitay gakkibenna boota gakkiidi maabratey gaththana mala aqraaben de'a bootashi qidi he maakafappaya oosuwa issi bollashi giddi ooththishe de'issa maabrate dirijjitay agan gigisidi ooththayga hage bootay qonccises.

Hayissi mabirate hayile osso mabiratehayile ubbasa gakana mela hanikko betta ubba mabirateyi lotithi banna mela makafafaya woyikko gishidi yediya bessa wanna minicce woyiko wanna ayife gidoyissa besizesikko

hayssan issi bitanezi eqqidayssa bessees eqqidi ba kushe ha zaaridi malishe deyssa bessees guyera ee keeththaynne dumma dumma bootan keeththa matan i eqqidayssa hayssan keehippe qoncisise ba wudiya qofa ubba i ha simmidi uttida asakko haasayizayssa qoncisees

Hayssan qasseka e issi adde baabayezi idizeesko ha addebaabayezi katama giddon dizayssa gidishin eyayuushan qasseka gita gita pooqezi ei de7eyssanne aspaltezey de7eyssa qasseka dumma dumma iyan lo7iya bay uyaara hara beyana macha ettiyabay de7eega besseesko.

Hayssi ogekko ogey lo'o hunetan oosettidi aspaltey baynna bootan oosettidi makinay wolnga ceetenna mela adagga gathtenna mela lo'echidi paayan oosettidaga mangistey asas dalga ooththidi ekkidibeyssa keehidi bessidi hasateyan asas lo'o qofa ekkidibeyssa bessees.

Hagey nu qonqara gidiko maburate zirigata bayna botta gathanaw loyithi kehidi hunetara maburate zirgatan asa madana w ekidi biyaga besishe dosona

mangistiya oththe omangiste oosanchati issi bolla gididi mangiste gebiya waati gelsanekko gebiya shiisha hunita issi bolla shiiqidi wuiteya ooththidi deyaga ha mithara keeththa halafetara issi ooththega bessees

Haysan pooqez dizaysa besesiko. Pooqeta gidon mishshara gayetida osa othid diya Gita xufey hagan utidaga keehid besid de'osonako. Pooqey qase gido ginasa betiya Gina danid esiya osuwan pooqe gidoga lo'etid qoncisid de'esko.

Hagga gize mabaken yagiya xuufey dozayssa hayssan bessidii dosonnakko tire genzebii ye kuteba gize maabaken kere yagiya xuufiya bessidii qseakka iriporti hulum ba andi botta yagiya xuufiya bessiya uttidii gitta pooqqe giddon Ooththidi dizayssa bessidii dossonnakko

Haysan kompitere keetham fe'oyaha nessesko daro yamareti kompitere keeuhan nababidi xaafidibantaw de'iyaba ubbaba be'idi kompitere bolla banta koshiya oosa oothidi duma mazgabe sintha issi bolla wothidoga Hagan besiyoga qoncisesko.

Daro asay hayssan duulata issi bolla oothtishe deessa bessidakko .Etan oothtiya duulatay bantan diya oosa bolla diya meto billanaw koyogadan dumma dumma asati issi bolla gididi duulata oottidi banta metan billanaw haasayide deessa bessidasko.

Haggey nu biittazan e siiqokko siiqo gettetizaysi ayssi giiko issoy issos mishshetidi baynaggey diiyaga muuzidi hi diyagas immiyagey siiqqotetha kehippe daaro qonccisishe deidaga haggan muuzidi besses.

Daro asay bantan ooththida oosa appes axemeya aykena gakki gedakko issi bolla shiiqidi wuyite ooththishe wuyiteyan qasseka de'iya metowa billanawu ubbaykka zoretishe deyssa hayssan keehidi bessishe deyssa banta wuyitey keehidi darsishe deessa bessosona

hagee banke keeththa oosokko banke keeththa ooso wogagine banki yaagiya dirhitey bawu ooththey oosa ha7i wodyan asay wogagine bankeya daqamettana mela ii keehidi mastawuqiya aaththishe deyssa qoncis hesuko hagan keehidi bessishe lo7etidi de7oosunakko

Haysi bira shishiya boota woykon awashe sunthan xeygetiya banke gidishin entan qase banta oosan loythiko woyko tirpama gidikon gursha giidi imidi intte tirpama gidanaysa kehippe besishe dees.

Issi masara keththanni banittanni oththido oththuwa mishshara gaaketidoba darasengha kessidi masigabiyanni xaafidi banitanni de'oyo oththuwa ubba gigisiddi kalikuleshinne ubayi gigiseshshe de'izoyisata besishshe de'ees.

Issi milkitey nuuga heerara gidikko banke keeththan ooththiya asasi banke keeththa meleya woykko shaakkidi banke keeththi gidoyssa erisiyaba dumma dumma oosa ooththikkoaxaqametikko qoxabikko immiya shilli maateya bessees

hayssane nam'u addeziti eqqidayssa bessidesko etani qasseka eqqidayssa matan dumma dumma xuufey sinthan de'eessa bessidesko xuufay qasseka woygi gikko haaththay tama adagan issi bay bayetena mela mekalakele ooso ooththishe deyassa qoncisiya xuufey sinthan de'esko

Haysati qaseka issi aynate maya mayidi ubbayka banta oothiya ootho keethan metoy duma duma adagay gakena mala adaga wati ashame gizaysa adaga bolla ubbayka yape adagay kasatetonta mala hassayishe de'osona

Dumma dumma mangiste masara keeththan e hinxata oosihdi giigissidi gaththeyssannee koshshiya bootan mangiste agilgilotiyas beqqi gidiya hinxata giigissishe deyssa hayssi bootay keehidi qonciseega do'ethi bessees.

Haggani darro assati issi bolla eqizayissa besizesikko ee daro asati issi bolla balesilitaneti eqidi gubugnite othidi isoyi odewuga hayizidi hera bahilawe abasha mayuwa mayida loo maccati deyewuga besesiko

Mangiste kethas othiza asas kexetida hixa gitay de'iyasa besesko a gidon qaseka daro mangistes othiza asata ekidi hamutishe eqidaysa besizaysi didesko makinay desko heye qaseka daro asay otho paya gidida osuwa othana mala loitidi othana mala imetida osuwa kexetida kethako

Hagyan daro'e-mangiste xhoqa baale silxaneti shiiqidasan wuyite woykko duulata oothti didessa bessidesko etani oothtiya duulatay baattani oothtiya katama limatiya bolla keehippe oottana kossiya mirsiret limatiya bolla gita oosa oothtishe deesha diya apixaqame haasayishe deegga qoncisesko

hayssan issi oosa ooththanaw qasseka daro oosa oosiya asati issi mesareete limate yegganasi ebaaya qanxidideyssin ya baggan ha baggan puynna qachidi zo7u puuyinna issi baggan qachidi issi baggan samaye puuna qachidi eetani giddan nu imbootha ma7ida asati eqqidoga qoncisesqo

Hayssani e keettay ne ee asay issi bolla eqqi tooksa besseesko asa guyera karaboy asay mezinana baynta baahiliya bessiya bahilawe guppiya yetiya dumma dumma bahilyawe bessanaw shiiqidi ee issi bolla sintan eqqi dooga bessidi keehippe de'o sonakko.

Hayssi qasseka mangiste keexxida keeththa hintsa gidishin, dumma dumma agilgilotiya ekkanawu mangiste ooso ubbas koshshiya hintsa oosettidi asay agilgilote demmana mela immishe deyssanne qaxayees qasseka lo'o agilgilotiya immishe deyssa hayssan ekeehidi bessiza issako.

Hayisi gita pooqekko pooqey mangiste masarakethay daro daro dirjitey ituphiyan gita gita dirjiteti daan ooththeya mela aan ooththana keehippe maaddeyssanne asay slodalo'agilgilote imeessa hayssam bessishe de'eosona

mangise woosanchoye ba ooththiya masalakeeththane oosa hunetay deyssa hinxa oosanne qasseka ba oosa huneta ubba eqqidi hanku asa asarada7eesa kushenne duuna naneessa bessishe dees

hayssi wolqama daro hinxata issi bolla shiishidi keeththay baynna asa mangistey asas qasseka keeththa keexxidi keeththa qalale biran asa gaththidi kataman lo'u hunettan asay canaqetti doonna mela udega haga gita keeththa keexxoysa bessees.

Hayssi e issi masara keeththasi gelishin wula bolla de'iya masara keeththe qoncisiya waanna gelo'a bolla wotheyssanne giddon qasseka waanna keeththay de'eyssa gita pirde keeththea bissees.

daro diccida kataman hinxa asasi gaso oosonne katama oosa limatiya dabgisanawue katama wubenne geeshshan geeshshatetha naagana lo7ethidi katama geeshshatetha naagishenne keeththa gita

ayfe metoy dia asa ubbas ayfey insambileniya bolla chigere deya asa ubbas ayfe oosoa ooththanawu issi bolla shiihidi mirmara ooththidi di7aaga issi hospitaaliyan uttidi ubbay maramariyaga hagabootan keehidi bessees

Laytha giddon ooththida oosoti lo7o wuddeteya ehidayssa dumma dumma hospitalesasinne ikilnketasinne iuuqina warqateya immidayssa ekkidi issi bolla uttidi ufayetishe qonciseyssa hayssan de7a asay bessoosona.

mangiste hospitaleynne kilnikey dumma dumma bootan ayetas naytas koshshiya agilgilotiya imeesa xeenate qoamen uttidi mazgabeyssanne aayetinne naytinne uttidayssa hayssi qoncisees

Hayisatikka qase issi botani utidi sutha imanawu gigisidosani utidi imana dizoyisa qoncisesi gusa eyitani qasekka suththayi bayinna asayi ayeti yoga nayiti ubayi goeta a mala banitappe banitta koshiya sutha asawu imanawu banitappe fiqadeni imisiyaysa besidi dosona

Haysi issi na'ay utti dizaysa besidesko, na'ay bijama daniyaysa mayoza mayidi uttidaysa besida gidishni,kushen loome daniza miisha oykid qaseka ayfe kanula issi kushen saka'etidi utidoga hagani besidi didesko.

Eshi hayssan daro asati shillimaate daaniyaba ekidi maccatinne attumati immidi diyaga keehidi besoosona. Ettani immiya shillimaate dumma dumma oothida oosuwasi loo afexaxeme ekidi ekkidaysasi immida shilimaatiya ekkidi banta sinththan pooto dendiyayssa besidi de7oosona.

Hagan daroti issi bolla shiiqidi suutta immididega bessidi desonakko asas qasseka e suuttay pacida asas issi meton asay wodhdhenna mela iqqenna mela daro asay yelo7o akayde ekkidi biishe suutta asas immanawu issi bolla zamachan oottega bessidi deosonakko

hayssan timerte keeththazi de7eesko timerte keeththaza sinthan daro asati eqqizayssa bessizesko qasse timerte keeththi gizizayssa ya baggan ha baggan tamaretas tamarzana ooththida misile milkiteti dumma dumma misileti deyssa hayssan qonciseesko

hissan asaye suutha immiza bootan issi bolla daro asay shiiqidi dumma dumma may7oa ma7idi uttidi suutha immano giigidi de7eeganne gamce denbanki yaagiya boota agilgilote immiyason issi bolla shiiqidi tobidinne duulatididegga qoncisosunna

Hayssi qasse issi ayza naaza idimmada macanako macanaaza izimmada issi darphezan uttada ba teqoame yaada aglgilote woykko imeya i aglgilote demmana gaada teqoame sintha yaada uttidayssa bootay erisesko.

daro maale siltaneti issi bolla shiiqidi masalae keeththan hospitaaldeta kiliniketan de7ia oosotan de7ia dakama gonneya qasseka mino goonneya ubbakka beyidi meto7a birshana yappes paccida eqa ubba kunthanawu haasayidi issi bolla shiiqidi e pooto dendidi issi bolla yeddessa bessees

Ee daro asay ubbay issi bolla shiiqidi hayssan uttidi banttaw de7iya metuwa odiiddi ii qasseka banttas immiya agelgilootiya ekkanaw ubbay shiiqidi issi ii masara keettan woy ooso keettan uttidaaga hagan bessosona

Hayssan kawo oosanchati issi bolla ubbay kashe idi issi ooso keeththa payatetha biiro'a giddon oosettiya oosa ubba xeellidinne qasses gu'eppes di'aba ubba giigissanaw odewuga siyidi paccatetta xeellidi deyakka hayssan odees.

Payatetha dirjitey hara dirijitiyara issife gakkidi ooththishe ba ooththiya bootan di'a kibtetiya shapanaw dumma dumma maaddeya eqa immishe deyssa issoy issoafe ekkeyssa maadu7a hunita dirjitey lo7echi oosa dhoqisana mela bessishe deyssa beses

Hayssi payateththa keeththan ee immiya asas immiya go7a gidishin go7ay qassekka waani immetti giyayssa agilglotiya woykko payateththa immuwa go7a bilede woykko asas yootide dees.

Hayssi nu biittazan daro iihay kulbaya argeta dumma dumma hargeta koyro doomettida qamma oottidi asa milkitiyara keehidi bessidi wozna sakota argeta qamma oyqqidaga keehidi bessidi de7oosonna.

hayssi e achcha paayatetha naagiya issi paayatetha keeththa gidishin asay ubbay andiya agilgilotiya ekkana mela ba wuddiya buutanne ba adarasha asa ubba qonciseyssa agilgilotiya ubba odash dees

Hayssati ayso aawata ayso aawati issi bolla shiiqidi paayatetha keeththan oosettishe di'aaba oosettana diaaba awati issi bolla yiidi ayke na oosetti aybi atti aybi koshshi yaagessa gubinite woykkoyii.

Hayssika xeena e xifate keeththan woykko xeena baggara oosetiya oosoa ay mela ooseti yaageyssa issi bolla shiiqidi gamagamidi oosowa huneta oychidi koshshe ba ubba ay koshshi yaagega mikikkidi ooththishe deega agelgilotiya oychis.

kaththa issi bolla shiishidi magaziniyan doori woththidi buuqennadan oottidi giigissidi woththidoga hagaayyappe iitennada yaagidi buqe mennadan xoodha mennadan shiishidi issi bolla wottidaoga hagan bessees

Daro mangiste oosanchatinne baalebsiltaneti eqqidayssa bessesko. Eeta sinthan maadabarara giigida eqqida eqaynne haylandedan uttida issi bolla deesko. Nagadeya utta baylizaysa waatiyakko baale siltaaneti yaagiyako eqqidi oychishe deetees.

daro asay issi bolla yiishe dizayssa bessizesko eta sinthan kaalethiya ubbaykka dunguza ma7idi gammo dunguza ma7idi ke halafeti baale silxaneti issibo ta gobaynaanawu kaallidi etani bidi de ega hagan bessidi de7oo sunakko

Hayssane issi jancilaya giza miishay eqqizayssa besesko ya giddon qasseka daro asati issi bolla eqqidi hasayizassa besseesko eytani qasseka simekarde addisi yiida safarikoomiyo yaagizayssa issi bolla kessanasi ubbaykka eqqidoga bessizayskko.

hayssan daro asaye issi bolla7e eqqi dooga bessidi deyosonakko e ta sinthan dumma dumma mashiney ba pafirka daaniya mashine ooththidi paa mashiney pafirkan deegga hagan bessosonakko e tani a gubinitey yiidi baynta gubinnitiyan mashineya aexaaxamiya pafirika at apexaaxemiya beyanaw issi bolla gubinnite ooththidi deega bessosonakko

hayssan keeththa ginbata daaniya e istedeme daaniya meda gitay dizayssa besseesko ha daraja daraja dumma kessidi qasseka garsara shara hiixidi sharappe dumma bagga baggara qasseka daraja daraja dumma kessidi keeththa ooththidi deessa addise keeththa pooqe daaniya pooqe gidenna shin e istedeme daniya dey asay uttiyaso daaniya keetta keexidi degga bessidi deosona

Hayssan ey daro asay issi bolla eqqidi eqqilooga besseesko etani eqqidi banta sinthan xarpheza bolla daabbo woththidayssi beettesko daabbuwa qasseka etani ubbaykka kushen oyqqidi qanxana giigissidaga bessesko macattinne attumatinne issi bolla gidid oottidi deega bessidi deosunakko.

hayssan qasse keeththazi dizayssa bessizesko keeththaza sinthan qasseka e loy7eya maatay qasseka arungade maatay lo7egi dizayssa bestizesko keeththay qasseka e bollan zo7o qalamanti ettidi giddon dumma dumma maskootera lo7idis dizayssa hayssan keehidi bessidi dizesko

hayssi pooqe pooqey qasseka keeththa dumma dumma aglgiloteys mangiste oosa ooththi asasi mangiste biiro asi oosos macha isiya boota gididi pheetaus beettes lo7ethidi aglgilote immishe deees

hayssi qasseka e haaththi baynna bootan haaththa mashiniya gita ehidi giddofe haaththa kessidi asa bayanawu masara yeddidi biitta giddofe haaththa kessidi gogiseyssanne bootan bomba ooththanaw asay ubba eqqidayssa bessees.

Hayssi qasseka ogiya lo7ethanawu daro ogeya eqata ubba shiishshidi bira ta shuchcha dumma dumma bayata ubba shiishshidi ogeya ooththanaw olla bookkidi makinara bookkisidi giigissana ubbayka giigissidayssa hayssan shiishida eqarabes.

ayssi nu sunthan gidikko nu biitta wogara gidikko ayssi ogey oosettidi asay kase hemetto nasappe hemettidi leweti bettidi asas koshshe ogey dalgishenne dichay qasseka biitta keehi edareyssa bessees

hessi nu woga nu biittan keexetteya keththe geetettes mithan keexettidi gatta kamettidi baride doyettidi asi ubbaye irappe ashshanawu giigissidi keexida keeththa bahilaawi keeththa zeminaami gidida keeththa haynati.

Hayssan qasseka itiophiya bandirazi issi baggan dizayssa besseesko itophiya bayndirazi issi bagga deishin iyan qasseka issi baggara heedzdzu bootay asay uttana wombaraza woththidi gantanawu sinthan qasseka wombarasa sinthan eetahu sinthan e mairopooniya giigissi giigiss woththidoga hayssan bessizesko

hayssi qasseka mezaane gizayssa sinthan woththidayssa woththidi garsara pude kushe oyqizayssa bessidi deyssakko qasse aguyera dizayssi qasseka dumma dumma pooqeti keexettidi guyen giigettidi deyssanne gita katamay dizayssakke hidi bessiydi deesko

hagan kehipe lo7idi maraqetide merqate ma7a ma7idi issi bolla eqqida asati daroti beyo sunakko etanikka qasseka e biittan de7iya pirde keetta oosoa bolla di7iyaba oothtiyaba bolla baynta wuyiteya oottidi nne qaala gelidi deyaga hagan besso sunakko

Hayssan aykkobaykka bessiyabay deena. Siigidabay yida gidiya gisho aybabaykka yoonnashin mela de7iyaba gidiya gisho iyappe harabay yiyaba gidikko yeega be7idi aathanaas dandda7oos keehi lo7o biitta ha7i gidikko aybikka yoonnaga vessees

asa sibaawe mawutey bolla ooththishe deyssanne piti agilgilote keehidi biittan dalgana mela piti agilgiloteya bolla tukurete ooththidi qasseka maraqete nayta maraqisishe deyssanne mawuhe oosa bolla bedamu tukurete ooththidi mangiste ooththana mela diya qidacara ubbay odeyga hayssan bessishe de7oosuna

Egeeno qonqan gidikkohee hayssi maragetiya asay ba tamarida layta ubba ongidi gawuniya ma'idi merqa ufayetishe issu issa rombocishe pooto dendidi kaamera ekkidi kameran dumma dumma pootoa dendeessa keehidi asay issi bolla ufayetessa bessees.

Asassi gile mefttey naqeteyssape dendoyssan asa mefttey bonchetana mela gilesebeta meftiyya bonchisanaw togille othishe de'sonna.

Katama geeshateta naaganaasi daro asay katama geeshshateta nagiyayssanne qasseka iita qoshshasha ogiyappe digiyayssa . makinan caanidi efiyayssanne katame geeshiyayssa ogiya ooththiyayssa hegga haggan keehidi besiidi de7osonako bantta maya mayidi.

Hayssi katama xidaatekko katama xidatiya lo'iththidi geeshshateththan nagetana mala asa bolla issi harggey dumma dumma harggeti oyiqetena mela harggiyara yiya qoshashara yiya bakitera bayireseya ayiba ubba medhiya qoshasha denthrhishe katama geeshshishe diyayssa hagan bessidi doosona.

katama geeshshatethasi e banta e geeshshatetha eqa naagisiya masaleta ubbakka oykqidi katama giddoa geeshshidi ooththidi issi bolla limatiyas i iitappe asa iyate kessanas ooththidi deyaga hagan limatiya ooththega bisidi doosona.

Hayssan qoshasha denthidi qoshasha iisida boota keehi denthidi asani xiinnay nangettana mela qoshasha hawoso ifidi yeggishenne qoshasha waaya bolla asa bolla issi meto yoonna mela daharoso ifidi makinara dentheessa keehi bessishe doosona.

hayssan katama geeshshatetha naaganawu qoshasha iitason asay coo yeggidaga ubba pitidi qoshasha ubba diggidi katama nixihinna naaganawu issi bolla ubbay keydi ooththi shedeessa nixi hinnas bessees

Hayssankka githa githa gidida industriyape keyida qoshashata issi bolla shiishi woththidi, asa bolla metho ehena mala, githa makinankka ekkidi makinara hara sope ani qoshasha ekkidi woththidaga hagan kiyidi bessosona.

Dijitale paydda matawuke kesashe diza issi ha issan kesiyara bawu koshiya matawukiya bolla diya osata otashe diyagan keehippe loyitada be'asashe diyaga issa bawu ba bolla besashe dawusu

Hayssan nam7u addezathi issi bolla eqqizayssa bessizes koo; eethanii eqqida equwa giddoni issoy issuwasi borssaadaanida miishshaa issoy issuwas immiiddi diyaagaanne issoy issuwape ekkiiddi diyaagaa hagan qassika bollan issi xuufeera diya borssape qa immiiddi diyaagaa besside deesikoo.

Henin issi mishshriya eqqa uththadusikko semayawe shurabiya fayida gizza xufiya mayada bawu de'ya xufe qonc'isashe badesan metaweqiya kessanawu bolla loyitada otiyaga bagga issayida besayda de'awusikko.

hayssan issi misilezi woykko dizesko izi oyqqidayssi mobayle daanizaba oyqqidayssa gideshin aydi iiti doot apidet yaagiya xuufezi sinthan dizesko ha xuufeza xaqamettidi aga diqimiya aggilotiya ekkana mela geessa qonci sidesko

paydamatooqiya go7anne qasseka dumma dumma qonqan ya qasseka torgumidi ehi asas immanayssenne payda diqi miya asay eranayssa hayssan aqonqa dummayayssa odees

dalka ogiyara mangiste oosonchati issi bolla shiiqidi e dumma dumma gaazexa oosohasi gidiya agrabiya gidiya bootata giigiseyssa maraqisanaw issi bolla gidi bishe deyssa hayssa ogiyara himites qoncisees

Hayssi e issi baale silttaneko baale silttaney qasseka ba oththiya masira keththan be halafinetera koshshiyabba hankko garssan ossanchatas wodhisishe diizayssa qonccisesiko hai qasse i mayizaysi hayssi e bassi bahille mayo gettetesikko.

Haysan etophphiyara hara Dumma gadiyara issi bollan shiqidi bantaw diya wuyiyita othidi osuwan wuliya issi isara parametishe diyaysa nam'u bandira wothidi bantaw sintha madirekiya wothidi hassa'ishe diyaysa qoncisosonako

Kawo osanchati issi bolla uttidi e koshsheya ba oosa bolla de'a hudata duulatidi iii duulata dumma dumma metoto birshanawu issi bolla shiqidi haasayyaga keehippe bessishi hayssan de'ega ayssi qoncisees

bitanezi hayssan mawke oyqqidi zeena aaththiyaga keehidi bessidinne ba zeena ba ekkida zeena asas irporte aaththeyaga keehippe bessidi deyaga hagan beyidi de7oos

hayssan e mangiste oosanchoti issi bollashi idi bayndani ooththeya oosa irportiya qarabidaga siidinne dia irportiya ubbasi qasseka asaysisana mela zeenan aaththi didiyaga hagan keehidi bessoosona

Hagey qaseka Manigist serateyinata woyko, ooso kethan othiza asay issi bolla utidaga zenan qaraxidi asay oothishe woyaya'etizaysa tesatifa ubba asas aathanas giigisid asas aathishe doysa besosona.

Kare gadibiya asaranne haappe kiya asas e-aglgilote immana paaswordeya kesseyssa yi mazgabeyssa digitaliyan giigiseyssa issi bolla shiiqidi gobayneya akaaleti shiiqidi beyessa hayssan bessees.

hayssan qassekae asati eqqizayssa besseesasko daro baalesilxane gidida asati attumatinne macati issi bollae di'ya oosa xeelidi de'oosonakko eqqidayssati issi bolla banta ooso oosa huneta xeellega hagan eqqidoyssan qoncisosonakko

hayssan daro asazi issi bolla eqqidoyssa besseesko sinthan booththa miishay de'eekan ya baggara ha baggarae dumma dumma bale silxaneti eqqi doganne paasporte agigidote waanide akko a bolla e tani haasayidi dewuga hayssankepe bessidosunakko.

Hayssan daro asay hokkidi dizayssa bessidesqo daro asasi hokkizayssa guyera qasseka heedzdzu asati dumma inate shurabe ma7idayssa qoncisesko shuraabe ma7idayssa aysi essi yaagiya suufey deyssa gidishin sinthan qasseka issi albitanizi eqqizayssa qoncis hesqo

hayssani hedzdzu7e asati issi bolla uttidoga besseeskko ya bagga booththa asatinne issi abasha attumazi maalen uttidoga sinthan hayllandera haatta wottidi uttidooga bessezayskko etani qasseka haatta wottidi issi bolla ode yoga hayzidi de7oga besseeskko

Hayssan pase pas doya aglgilotiya bolla ee ubbaykka ooththidi dezayssa bessidesko eetani oothte oosoy qasseka asas e kare gadinne dophiya dummatettan deiya ban issi bolla ootteya oosa bolla keehidi oottana mela tukurete wottidaga oothtiyaa oosa shillimate imeyssa bessidi deessko.

hayssi paasporte aglgilotey keehidi dalgana melanne yande7anaw yuushoara lo7ethidi ooththana mela qasse gakkonaboota gaththanawu addise porjekete qaraxidi misara ti limaten yegganawu ubba issi bolla ooto sharanchsara shtanati halabeti bolla issi bolla ooththishe deyssa bessoosona

Hayssi itiophiya gadeyaranne ara kare gadetara issi bolla shiiqidi kare keeya asasinne di'a hunitan ubba kessan issi baymedoy medhetonna mera wori wure gelidi de'eessa parameteyssa issi bolla shiiqidi uttidayssa hayssan bsh bessishede oosona keehidi

Hagan asatti uttizayssa bessizoso.uttizayssa bessishin dumma dumma may'o may'idayssanne qasekka sinthan issi bitannezi masttawosha oyqqizayssa manadhiriya woththidi huphphiyan koppiya woththidi ettara uttidi odiyoga hayziyogga bessizi dezayko.

hayssan xuufey dizayssa bessizesko begaammo zoon polis memeriyayewuleeshiyasrasi minte amete mereti yaagiza xuufeza woththidayssi bettesko heyssi qasseka usuppune agina giddon oosettida oosa gingama yaagia xuufey eetai sinthan woththidaga qoncisesko

Hagan'e makinay eqqi dooga bessiydi deesko makina matan'e tirapike daaniyagi tirapike may'awa ma'idi makina shofereza oycishe dizayssa besseesko ba di'a oosa oothtega shofeeriya dia ba tirapikey ba ooso ooththizayssa hayssan qonci sidi deeesko.

Hayssati hager mekelaakeya mekelakiya gidishin dinbereya bollachi girey medhettonna mela biitta giddon giddonka issoy issaare medhenna mela emmetoy medhettonna mela di'aaba ubba bantawu haasayidi waati ooththanekka oosa bolla keehidi geggarse geie xilqe wuyite ooththishe deessa bessosunna.

Hayssi mekelakiya waanna halafe gidishin biitta bollaitophiya bolla metoy medhettonna mela itophiya ubbasan de'aasan salamey daana mela saroy daana mela sarosethay asas gidana mela yaageessa nango oosa woossesanaw bapedeya waanna halafennetetha wothishe duge wodhisishe dees.

Oosetida oven asfalte tirapikey eqi agibabey bayna ogera asay makina bosheti a mala tirapikey ba oosuwa agibabera othishe de'es asay qase adhana ogiya malishenne salfera exidi besishe diyoga ha misiley qonc'isses.

Ee Makalkalay uba aysiza makalakalay waana azajey ee etophphiya bandira matan wothidi de"yabba odishshe des hayisan kehidi besishshe de'yaga lo'eththidi odes

hayssati wonjale oosettonna mela dumma dumma bootan saroy daana mela asa sarotetha nangeya asati issi bolla qasseka dumma dumma asatara shiiqidi odettidoga siyishe eqqidooga hagan bessosonna

Hissa tiewonjale oosettonna mela biittan e wonjale kalakaliya buro ooththiya saratannata woykko oosanchata gidishin eetan issi bolla esalpen eqqidi odeyaga hayzishe deessa hayssan bessoosuna

Hayssi nu biittazan wonjeley oosettenna mela kalakalanawu daro asati issi bolla shiiqidi poolise oosa oothtidi wonjele kalakalanawu lo7o ooso ooththidi deegga agan keehi bessidie baa ti beqqana lo7ethi salpen eqqidi de7oga agan keehdi bessosonna.

Poliseti banta masara keeththan uttidi e dumma dumma wonjeley medhetonna melaewonjeleya naagiso uusa ooththanaw issi bolla wuyiteya ooththishe deyssanne dumma dumma qidacara banta agenda oyqishe deyssa bessoosona.

Zoniya ayissiya awatti issi bolla gididi zoniya giduwanni diya metuwa bilanawu issi bolla gididi tobbidi woradata shishshidi hasayissid diya metuwa ubbayikka shakkidi oddin mefite aqqitaca koyidd diyagga haga missileyi bolla bessidi dosona.

Issi ayso baale siltaney bawuddiia qofa ayssowa bolla asas haysse ha issi metoy de eesiiyageessa metoa qannasana ogiya waani daaneekko waani baanekko ogiya odidi de'e qaagan qoncesoos.

issi eeran diiya issi kawoosanchoti issi eera shiiqidi dubbushan dumma dumma metota birshethinne dumma dumma metota birshetha ooso ooththishe qasseka dumma dumma oysha asi zaaro gidiya ooso ooththishe deeyssinne asayy lo7o kandon hanida ooththide laamettanayssa qoncisees

Hayissan daro manigisite oththanichati utidayissa besesikko .dulata otiddi samaye koppiya banitta huphphenni woththidi duniguzza guyirakka sinitara duniguzayi diya duniguzza mayiddi banittanni utidasanni issi bolla shiqqiddi banitta dummateththanni de'iya dumma mauwa mayiddi uttidaga besosonakko.

daro asay hayssan issi bolla uttidooga sintha baggara uttidoga qoncisesko guye baggara qasseka ee daroti eqqidoyssa be siydi deesko milishe may7owa may7ida giikka guyera eqqidooga guyera qasseka mitay de7oga hagan be siydi deesko etani qasseka wuyte oottewga entani hay zeyeggan erisesko

Hayssan issi bitaney uttidi bakomputereza basinthan woththidi ba xaafeyssa eqqidi sinthan odeysiba ubba si'ishe sinthan deyaba eqqidi hasimmidi xeellishe shurabe bulla shurabe ma'idi dizayssa hayssan qoncisesuo.

hayssi gibrina oosoa bolla keehippe tokirete oottidi e daro sindiya kattidi kettida sindeya7e madidi deyaga hayssan bessidi deosunakko e lo7o teknolojiya xaqamettidi oottida sindiya madidi deyaga kaxidooga keehippee bessidi deyaga hassan qoncisosunakko

Haysan daro mangist sirateyinati issi bolla utidi bantawu koshiza osa bolla wuyiyite oothishe ,tobishe , iza hagani keehidi toba issi issi Bata banta ajanda bolla doyidi Tobe oothishe de'oysa keehippe besosona lo'ethidi, dumma dumma casiya bolla.

Baalisildaneti dumma dumma banta biitta ayssowa bolla di7a metoa billanaunne metowa bolla deyach gireta ubba billidi dumma dumma haasaya haasayidi haasayan banta giddon diyameta banta biittan diyameta billana haasayishe deessa hayssan wuyite ooththesa bessoosunna.

Hana mishshiriya polletica marekko hayssappe sinththan Tophphia geshshateththa naggiya birron waana giddada oththashshenne maadashe de'yassa bawu de'iya qoffa woththawusu.

Haysi timirte ministeriya proffeseriya Biranu nega getetes ba sinthan baya wothidi ba kesida memerane denbiya asas athishe des

Hayssan e issi bitaney eqqidi dumma dmaaba hudiya halafetetha odishe deyssa ba diya hasabeya dumma asas aaththishe deyssa duunara idoydi haasayega bessishe dees

Hayssi itoophiya perezendante geetettosona bonchettida asiqe sillasse yaagettidi xeesettaya boncho sunta itiophiya perzendante geetettidi ha7i saaten shuumettidi de7a shuumanchata.

Gamo wogane bahiliya ma'a maidi issi bola dumma dumma deiya asata gididi shiqidi utidi besiya bahile huneta ubayika xelidi deiyaga hayisa botan bese.

issi tuqo amiyan issi bolla sheeqidi daro hizbeti aglgilotiya ekkanawu yiidi hizbey naagidi aglgilotiya deeyaga demaqisete qo amiyan hizbey lo7echidi de7aaga hayssi bootay keehidi qonchisees

Hayis giyani dizayisa besidesiko hayisani ey manna mishezi duma duma basheyi otoyi ubayi shiqidayisa parazara ehidi ey giyani bata giyazani ubayi za7anawu shiqidaysa hayisan besidesiko

Hayssan qasse gita wogga isttedemey dizayssa besseesko ha isttedezemezan daro hizbey qasseka he kuwaseza be'ana giidi yuushuwa kumidi uttidoga hayssa isttedemiya kumethan asay uttidoga hizbiya daroy dizayssa bessezesko.

hayssi qasse dumma dumma samaye bica negerey booththa negereti issi bolla shiiqidi utisidi woththizayssa hayssan aggloti imiya miisha taqamea miisha issi bolla shiishidi hagan go7ana mela yaagidi woththizayssa qoncisesko

hayssan heedzdzu tohora laagetiya itagiro bazhazhe yaa giyayssi eqqizayssa bessidesko eta giddo gelanas qasseka daro asay madabara kushen hesaan wottidi ubba isi bolla eqqidoga besside qasseka asay taran worafa naagidaga bessidi deesko

Hayssan motore hedzdzu igire bahashe eqqizayssa bessiydi deesko ya giddon qasseka asay uttizayssa hayssan besseesko he gati qasseka uttizayssati makina uttidi tarana asay gelanantesi naagidi deyssa qoncisesko.

Haysi makina makinay haysi oge bitta tokidi harso epes ohiya kashiya makinay bitta tokidi epiya makinay issi bolla gidifi ogiya loythishe dizaysa agilgilote loythi immishe dizaysa Hagan loythidi besidhe dees

hayssi qasseka sinthara tamarsidi deyante darphezan giigidi daroti hayzidi giyaga ubba kaallidi timirtiya bolla tukurete woththidi odego siidi diyaga agan bessiydi keype de7oosona

asay gika te qowamen bawu koshshiya aglgilotayawoykko digimeya ekkanas hospitaliya melan yiidi taranan giidi de'eega gita hospitaaliyan gita gita teqawametan issi bolla yiidi ooththishe bawu di'ia aglgilotayas emetteyssa beeththees.

he timirte keeththa dichchanawue daro daro dumma dumma qaara shiishidi nayta lo7o hunetan tamari shedeyssa lo7o timirte keeththan timirte nayti tamarishe deyssa hayssi timirte keeththan dalga timirte keeththay qasseka keyikko naytas lo7o yidiggete huu7iya lo7echidi erana mela udeyssa hayssan bessishe doosona

Haysat mabirate othiza eranchata gidishn Gita kataman mabiratiya pola tokid bollan ahubara issi bolla shiishid qachishenne katamas de'iya wubetiya imid de'osona.

Lo7o limaatiya ooththishe de7eyssa hayssa qasseka ee shaafa gidita bootata shaafa dilddiye ooththidi asas mesaretiya loythishe dilddiya asay ubbay qasseka iitida ogiya loythana mala lo7ethidi ogiya ekkidi beyssa bessishe hayssa bootan de7ees.

Hizbey maado demmiyaso dumma dumma agilgilotiya woykko hizbeyas koshshiya ba banke keeththa mela yii dumma dumma paasporte kessiyaso makini baanaso giinsiyaso ubba asay agilgilote demmiya boota gidoyssa ubba asay eqqidayssi bessees keehidi.

Hayssatikka daro izibeti issi bolla uttidi e duulata shiiqidayssa sinthan darpheza woththidi sinthara ha odettega odan hayzidi odappe ekettiyaba bolla ooson peeshshana ubbaykka hayzishenne ooththishe oosa bolla deegga bayssa odeessa bessees.

Hayssan daro asay issi bolla shiiqidi issi ooso keeththan koshsheya agilgilote ekkanawu xeesettidi yiidi daro asay issi bolla shiiqidi axiriyappe giddo gelidi eqqidaganne koshsheyaba odettiyaba haydzishe diyaga bes.

Haysi nu bitazan dane getetesko gita daney duma duma miththa daruwa oyqides hay doa'ta gidon shishidi oyqidaysa gididaysa gidishi gidora qasi dalga oge asay kehi hamitida bizaysi oge dalga ogeka duzaysa besesko

Hayssi hizbey issi bolla biidi be'iya parkkeko. Parkke giyagi issi bitaney aan uttidi sinththan booththa bandira oyiqqidi uttidaganne dumma dummay a matan miththay aykko ciishsha ciishsha negereti lo'iyaba ubbaykka oyiqqi uttidaba hagan bessidi de'esikko.

hayssan heedzdzati7e issi bolla uttidaga qonciseeskko etani uttidasoy e menapeesha gididi asi bidii gobaynaanawu turuzime oothtiya boota gideega bantani mezinayna uttidoga eguyera ee sanoydi eeganne bootay lo7eya boota gidogan entani uttidi ka7ide nashshidideega bisidi doosonakko

Hayssi xibabe oosa ooththidooga bessidide heeskko dumma dumma e xibabe ooso aynateta dumma dumma qalamiyan oosettidoga asay qasseka haga oosettida oosan ubbayka iyidi shammana melanne haga may7idi go7ettana mela yaagega keehidi banta oosa bessidi de7osonakko

issi bitaney hayssan eqqizayssa besseesko shanxa tookkidi eqqizayssa besseesko ha sinthan tapella daaniya bay eqqidoga bessishe aguyen qasseka mitay keehidi lo7iya adussa mitay deega sintan i footo dendidoga keehidi bessidi deesko

hayssan qashezakka dumma dumma heedzdzo janxila daannida miishaza wossidi dumma heedzdzo asati eqqizayssanne eeta guyen qasseka keeththay i gade keeththay dizayssa hayssane besiydi de keeezappe keeththafe guyen qasseka dumma dummabay betti dideyssa hayssan qoncisesko

hayssa nii daro asati haa oy giikka hemetidi deyssa issi bolla besseesko sinthan booththa may7awa ma7idi sinthan kaalethya marede ishin kaallidi geedora qasseka goofa malaya ma7idi goofa malaya kushin oyqqidi hemetidi deizayssa besses sinthantespay bilgiqey de7eyssanne arungadi matara mitay aybay deegga keehidi bessidi de7osonakko

Haysati gade bahiliya mayuwa xiababiya ekidi besishe issi bolla asa museum , toursime oothana parketa lo'ethidi wothidagan mangisitey oothiya keehippe besishe de'osona hagani.

Haysi nu bittan bahileko bahile asay be kushen othida kofiya getetes kofiya asay bakushen oothidi xaqameta be bahileya kihippe besosona

Hayssi qasseka asay beyanaw dumma dumma do'a oyqqidaiidumma aynatiya oyqqida keeththa oyqqida mitha lo'o ubba oyqqida asay gubunete ooththanaw bessiya parke geetettidi nu biittan xeesettes.

Hayssa nam'a maca nayti ubbaye ufayettanau yuwuyidi ini adtise mangiste kessida parkeya iini biidi ufayetishe pushey pude micidi nam'ati ka'ishe deessa hombo cishe deyssa hayssan keehidi parken ka'esade.

Issi issi bitanidi issi bootan eqqidi hayllande haaththa uyishe deyaga haaththa nixi hinna asas mastooqe mela kessidi odanawu koydi haaththa boota ekettida boota odanau koydi uyishe deyaga haaththa boota lo'ethidi asa qoncisono bessees.

Tamareta issi bolla uttidi daata shiishey melanne komputere keeththan komputera oothtidi issi bolla komputeren entani ooththidi de7aaga daata7eyba shiishidi wifi diyasan ooththiyaga agan bessees.

digital aydeya kessanawu guutha naytanne betesebeya ubba shiishidi digital aydeya kessiya payda metawuqiya kessiya bootan issi bolla kardiya kessanaw ekkidi ehidi kardiya giigissidi kessanaw ubba utisidi salpera kessidi azeega bessiydi dees

Ayssan e hedzdzu oyddu asa gizizayssati issi bolla uttizayssa bessidesko ha uttizayssa giddon kompitere oyqqada issi niya digital matooqiya kessano matoqiya kessiya kompitere keettan mashiniyara issi bolla uttidoga besside dizesko issi baggan naay uttideshin issi bagga na7u macati issi bolla uttidayssa qoncisesko.

Hayssanni qasseka digitale matoqa immizayssa sintan dizgitale matoqa ekkanau nam'unayti he matan eqqidi dizayssanne qasse komputeren koyayda digital matoqe immanasi giigisayda deyssa hayssan keehidi besseesko.

heedzdzu asati hayssan issi bolla shiiqidi uttidi iskirtoosa kushen oyqqidi baynta mastawosshan xaafishe dumma dumma7e xaafo eqata sinthan woththidi baynta oosa bolla wuyite ooththishenne haasayishe duulatishe dizayssa qoncisesuko wagee

hayssan qasseka darphezaza woththidi paranthise dizayssa bessizesko uttizazi agi mirca aspaxami akale gitoyssa qoncisesko mazgabiyan ekkidi xaafidi deegi karde asi yegisidi deegaz oma7ida mishiri hokkisidi kardeya xaafisidi deega bessiydi deesko

hayssi ooratha metawuqiya kesseyssa aayes metawuqiya immanawu e digitaliya giigissata kaamira denthanawu ba komputirey oyqada aayu sinthan essada koshsheya babba oychada digital pooto payda kessanaw giigissashe deyssa hayssan keehada bessawus

Haysi qaseka mac'a naytine attuma nayti ubbay shiqidi issiba bolla nayta tamarsanaw shishidi mazagibidi issiba othishe odishe tamarsishene beysa Hasan daro nayta shishidaysa kehidi besidhe Des.

hayssi issi bollan asay shiiqidi salpe eqqidi mazgabettidi tara nangidi ba taran taran yiidi gelidi mizgaba ongidi wuye simmanao salpe eqqidayssanne mazgabeyara uttidi mazgabeyssa hayssan keehidi bessishe deyssa bessoosona

hayssi daro asay issi bolla eqqidi mazgabetidi addise payda kardiya kessanawu kardiya nangidi salpe eqqidi mazgabetishe deyssenne digitaleya ekkidi addey mazgabishe komputeriyan deyssa hayssan keehidi bessishe do7oosona keehidi

Toho kuwassiya kahiya kassanchchatti issi bolla ka'iddi kassa hunettayssi waani ka'annekko yagiyaysa issi bolla uttidi zorettidi goliya gelisidi de'iya kiftetiya wolli gido dizayssa shafananaw issi bolla hasa'ossonna.

Hayssan isportanati issi bolla eqqizayssa bessizesko dumma dumma budduneti issi bolla eqqizi issoy issara salanta oyqetidi deegga hayssan isporte ooththeya isportanatinne asalxaneti issi bolla gididi salanta imettega qoncisesko.

hayssa isporte keeththan daro woxatiti isporte ooththizey eqqidayssa bessidesko etani ooththiya boota issi keetta7e pooqe giddon uttidi ubbaykka isporte ooththi di7ega7ee bantahasha doquustidi isporte ooththi diega isportey taqameega bessi dide7oosonakko

Hayssati qassekka kuwase ka'iya kaasanchati hagan eqizayssa besishe de'osona. Bantta zokuwan sebaate giya quxuriya, simminte giya quxuriya , arate giya quxuuriya, sidistte giya quturiya ma'idayssat zetenhe giya quxuriya mayidayssati issi bolla diyaga be'osona.

hayssan kuwaase kaa7izayssa bessoosonakko kuwaasezi qasseka yanne ha baggan gidida asay issi bolla kaa7izayssae merebey deeggi giddon dizayssa bessoosonakko merebeyan bolla kuwaase bolla dhoqan deishin sho7ana giidi issoy guppizi bootan eqqizoyssaa bessizis

Hayssawen isporte ooththiza asasi de'osonakko nam'u asati isporte ooththizayssa bessishin boksekko bokse isporte ooththishin giddon gaynazi gelidi e eetana shaakkidi dizayssa besseesko eetana beyana weera daro asati eqqizayssa bessidesko.

isporte ooththiyanayti issi bolla eqqizayssa besseesko e medan issi medan etani ooththidi issi bolla gooleya gelidigelsidayssasi goole gelidayssas issi bolla ufayetidi usuppun qudure ma7idai kaasanchara hankotara issi bolla eqqizoyssa bessidey deesko

Issi ispporththiyan kaassanchcha karssa karssa isporththiya kaassanchcha gidishin meedan kaa7iiddi woy bawu kaa7iya boothan mezinagna gede yaagidi meedan uththidaagaanne duma dummaba haniya kaassathara kaa7ishe de7issa kaassan ufayththishe de7issa keehidi bessishe des.

Hayssi ispporttekko ispportte othuwa toho kuwassiya kuwase ka'iddi daro ka'ida buddinetti Gooleza gelthiddi gelthidayssas ufayettidi guppidi hombbociddi derega besishe de'osona.

hayssan daro asay issi bolla shiigidi medan dumma dumma ynata isportiya besseyssanne meedan daro asay isis bolla shiigidi beyssa kaa7eyssa ubbaya hommo ceessa hombo ceessa hayssan keyippe daro asa bessishe ayi deees

Haysi kuwase medan kuwase ka'iza kassanchchatii issi bolla kuwase medan gelanappe sinththan banttaw limimidiya woykko kasa huneta beyishenne besishe de'iyayssa hayssan qonccisosonna keehiddi

Hayssan isporte oosa ooththishe nam'u buddureti kowaasiya kaishe deyssa lo7echidi goole gelssanaw ubbaykka laasishe dafettishe deyssa hayssan medan uubbaykka kowaasi ka'ishe lo'echidi hanega bessishe loechi dosona.

issi paayatetha naaganasi paayatetha oosa bolla minthethiya lo7ethidi kaassa kuwaasiya gidin kushe kuwaase toho kuwaaseya kaassa medan ekkidi lo7ethidi bessishe de7ega agan lo7ethidi bessoosunna

Hisaabe oothiya masareti haysan issi bolla dabtareti qasseka mesmareti issi bolla shiqidi hagan gigisidi wothidoga hisaabe timrtiyasi koshiya iqqa gidiyaysssa hayssi wazay shishidaysi besses.

Ee hayssan gita pabirkkazii dizayssa besideskko gita pabirkkazii dizayssi qasekka e koshshashay keiyaso cuway cishcishe keiyasa dumma oottidii qasekka dumma dumma mashiney uuttidagga hagan keehidii bessidagga deesikko

Haysi electric mishako agigilote imesi electric borde keyboard getetes keyboard kebelera oyketidi duma duma agiligilote imanawnne xafanaw xafetana koshiyaba go'anaw go'iyaba ubaka xafidi diyaga besidi desiko

Hayssa mashiney dizayssa bessideskko ha maashiney immeya diqimey benziley qasseka asaasi makinan qolanawu benzileya oyqqiya maashine gizizayssa hayssan qasseka maaddaya gizizayssa hayssa qoncis hesko ha mashineyan taqamettidi maaddaya ooththe ooso gidoyssa erisesko.

Haysi tekinologiy oratha ehidi dumma dumma ha'i xaqametiza tekinologey hara ogera yidii onne goda'onta mala de'iya awubde'ya nixina Nagana mala kehidi bonchetida adese eqa gusakko.

Hayis nusunthan nu bitta sunithan gidiko sanithalata getetes ganey de'es qulipeyara qolopetidi sanithalata doyona mela darobanika doyona mela gitta sanithalatay wula bareyara ganiyan goridetidayisa beses

Hays addise yida tekinolojiya , tekinolojen yida dumma dumma issoy issara gaketanawu inetida sileke getetes, silkey qaseka issi bitan de'iya asiy harason de'iya asara gayetid hasayanawu madiyaba, qaseka xafid madetiyaba .

hayssi qasseka ha7i teknolojiye ehida dumma dumma agilgidote immiya maashiniya ooththidi asay taqamettana mela maashiniya aynatiya asay taqametto geessa kessidi maashiniya sunthan bessishe dees keehidi maashiniya asay taqamettana mela mashiniya bessishe deessada

ayssi nu biitta wogara gidikko nu biittan suntha sunthetishe xaafanawu maaddeya markere yaagetidi xeeygettes qasseka xuufe xaafanaw keehippe go7iya eqa yaagettidi eretes

Hayssan issi meday dizayssa bessidessikko. Medata giddon hedzdzu giddiya asatti iqqizayssa haggan keehi bessididosonnakko. Etappekka issi baggara qasekka dumma saykiletti essida woththtidigga saykiletta essida asatti matara eqqidogga haggan keehiddi bessidi de'ossonakko.

Hayssan e daro asay eqqidayssanne sinthan harey caana caanedi caanara hemettega bessidi deeesko guyera qasseka makinay yeeganne asay eqqidooga keehippe bessiydi di oosunakko

hayssan daro makinay issi bolla de'issa henippe ha yishe de'issa besseesko sinthan qasseka dumma asati issi bolla eqqida asay eqqidayssaka bessees eta sinthan gaare oyqqidi madabarara qasseka gaarera laaggidi de'ega eqqidi bessidi deesko

e makinay sintan hayssan eqqidayssa bessiydi deeskko qasseka makinappe guyera e keettay pooqe keettay keexettidi lo7etidi gita keettay de7ega hagan keehidi bessiydi doosonakko agilgilotiyay immana makinay yiidi sintan uttido ga hakatan lo7etidi makina bessiydi de7egga qoncisesko

Makinay aspaltezan eqqizayssa bessisesko makina guyen daro mitati eqqi dooganne mitta guyen qasseka pooqe keettay de7ooga haga be sid deesko aspaltey diyaasan aspalte matan makinay eqqidaga makina guyen qasseka mittay aykkoy eqqidooga be sidi deesko.

hayssi nu biittazan eqqida mitha putto geetettes mitha putto geetettezi dardo gize immi adiqimey issi bolla shiishshidi adaqamitikko he adiqimey ya putto ekkidi efikko papirkan gelsidi a mashinen dumma dumma mayota oottosuna guus

etophphe haysso aawati issi bolla shiiqidi tirasportiy agilgilotaya bolla de7a kifotetey giigana mela yaageyssa dumma dumma sakteriyara haasayidi bantawu de7iya zoriya qachi dooganne bantawu de7a wuite ekkidi asas aaththeeyssa hayssan qasseka de7ya wuite keehidi ooththishe deeyssa bissishe dees

Hayssi transporeshinne maakinay asasi beqi gididi koshiza maakinay woollo oosettida oogan asa koshiyasappe koshshiyaso gaththanaw ekidii bizayssa hayssan keehippe besishenne makinay issi bottappe issi botta ekidii bishe aspaltenneeqidoga besossona

Issi horphilley issi botappe issi bota biyaga bola othiya osas koshiaba issoy isara yaha issippe otheysa qala geluwan wolira oyqettidi hasayiga qoncisses.

Issi asay issi bola qasekka makinan issi gadiyappe issi gadiya biya osuwa bola deyiya kifteteta ubba xelidi kaxayessi lo'na mela yageyssa issi bola deyaba astebabariyappe huneta siyidi issi bola mawtte koyidi dossona.

hayssi mangiztete qawaamekko teqawaamieyan asay bawu koshshiya agilgilotiya ekkanawu ubba asayka bahu metiya ba bawu koshshiya agilgilootiya ekkanawu teqowaamey yiidi teqawaamiyappe agilgilotiya imeya imoa ubba ekkishenne ubbaykka bayssa ba koshsh darajen ekkishe deyssa hayssan bessoosona

hagi mangiste ooththida ogiyan aspaltiyan tiransporteshe dumma dumma makina bolla adaga ehonna mela ooththidagan makine yaaha he mettidi lo7o ogiya hunetan asa wolra gacaynnadan lo7o hunetan hemettidi asaykka laaggishe deyagga hagan bessishe doosona

hayssika katama limate ee asas ogeya ooththidi ogeyaa ha aadhdhi a makinassinne asasinne asa bolla ade gag gathonna shin lo7o katama dichchiya ooso ooththishe deyssa hayssan lo7o ogiya ekkidi asas ooththidaga keehidi bessishe hayssan lo7essidessa bessees

Hayssati haaththa bolla jalbara e gita abba bolla dumma dumma kafoti jalbay matan qasseka haaththafe guyen dumma ebay derey aybay de7eessa e gubinites ayban bessooson.

nu biitta sunthan horphille geetettes horphille qasseka e nu biittafe hara biitta efanawu ii bollara carkoa bollara paalliyaba asa issi biittafe issi biitta efeya horphille geetettes.

Hayssi qasseka kompiteriyara ekkidi issi gadiyappe issi gadeya asay makinan baanawu koyro tiketiya qanxidi baasiya demmidi giigettanayssa issoy isso biya boota ubba shaakkidi addise toknologiye ihidayssan ooththishe deyssa endan kontiketeya qanxidasa bessees.

Haysan daro hinxati giigetidi uttidaysa besishin,Ha hinxati qasseka hizbe agilgilotes mangistey dumma dumma agilgilotetas xaqametanas,mangistey keehippe oothizaysa bessdes.

Haysi issi bitanezi eqidaysi qaseka cililo Maya mayidaysa qonciseseko,ayfen manaxire wothidi hu'en kopiyaza wothidi eqid I ba hasa'izaysa qaseka asay maygiraponiyara I odiyoga siyanawu qaraxidi diyoga besesko.

Hagan ee nam7u aththumathinne issi maccathi issi bolla shiiqidi duulatha ooththiddi diyaagaa besseskoo; eetha guyyeera dumma dumma xuufee de7iyaa projekthe bollan uththidoogaa bessiiddi dosonakkoo;banththa sinththan de7iyaban uththidi heezzay issi bolla haasayan qachchidi diyaagaa bessoosonakoo.

Hayssihe katama limatekko katama limate ooththeyssa keeththa pooqe keexiydi e birata zargayidi keeththa ooththidi deyagga dizayne dentidi dizayne mesaretiyappe ekkidi ooththishe deegga dumma dumma ooso bessiydi deega hayssan qonciso sunakko

Hisi mengiste keeththa bolla lo'ethidi katama keeththa bolla ooththishe deyssanne e dumma dumma bootan keeththay gakkonna bootan keeththa gaththanawu katama limatey dalgana mela dalga oosa ooththishe deyssa ayssan issi bolla deya asay hega zuuriyan daro haasaya hasayidi tobidi keydaga bessishe doosona

Hayssi katama keeththay oosoy asay an ooththidi laamettana mela qasseka keeththay baynna asay an keeththa akkidi ba oosa ooththishe daana mela dumma dummaba asas giigisidi menggistteka giigissida katama keeththa limaatiya dalgiside katama dichchishe deyssa bessees.

Haysan daro tamareti kibe medhidi issi bolla utidaysa besawusko, qase gidon issi astamariya gawune mayada eqidoga enta tamarisayda de'iyoga besaza dawusiko, yuushayi qase qorqoron axaretidayka besesko.

Hayssan qasse gita pooqezi dizayssa bessizesko gita pooqezi dizayssa bessishin ya giddon qasseka pooqeza sinthan qasseka daro asazi uttizayssa bessidi deesko pooqeza giddon qasseka dumma dumma maskooti dumma dumma megibiya bere aybayd eega hagankehidi bessidi deesesko

hayssan daro asay issi bolla uttidayssa bessiydi deesko ha uttida asay issi bolla qasseka e zeero andi giya quxureya mayidayssinne ubbati qasseka issi bolla shiiqidi booththa shurabiya maiidi issi bolla bantawu koshiya haasaya isportena gidoyssati issi bolla haasayidi de'iga hayssan bessidi deesko

Hayssanka hidi diza xuufey diza warqata posterey dizayssa bessizesko ha posterezi dizayssas hu7e qofan wodhdhida xuufezi addis abiba yuberesti kolleji opfi bizines ende ekonomiki ofisey yaagizayssa qoncisesko

hayssan daro asadi komputerata matan uttidooga besseesko komputerenne paatanay immewoga daro komputereinne daro tamarey hayssan issi bolla uttizoyssa ha besseesko issi bitanezi eta giddon eqqidi eeta na de7ia oosa huneta bessidinne eeta giddo kaallidi deegga qoncisesko

Hayisi kataman hizibe timirte keeththa gidishin timirte keeththay dumma dumma ageligilotiya hizibes imiyayisanne nusat nayiti lo'o daraja pinanawu tamarisizi deiyaga haga keizi desidi deiyaga haga botan besosona.

kimiste ministiriya profeseriya biranun eggi timirtiya baggara diya huneta emelektiya asa ha7i timirte paatana ekkishe deyana etasi yefan aaththega daro dumma dumma

Hayssi qasseka ee nu biiththan wogan gidikko hayssi ee dirijjithiyaassi gelliya sohuwa bessiya barre geetheththes; barree qasseka dumma dumma ee bawu di7iyaa armadaniya eqa woththidi armaara barreya qoncci...

Daro hizbey ubbay issi keeththan guba'e oosona issi bolla woykko duulatosuna duulatay qasseka oosa bolla bayntan ooththeya oosoy waani oosetti iita bay aybe lo'o bay aybe yaageessa oosa billidi yappes lo'o oge baana mela duulatosuna.

hayssan dere asati gade wogati gade cimman bantawu di7aaba banta koshsheyaba bantalematiya banta ayso wogan di7aaba kawa oychishenne kawaas banta koshsheyaba ubba hadara immishe deyssa hayssan bessoosona

Hayssan wogga asppalththezazi dizayssa bessizeskoo; asppalththee qassikaa nam7ushoora makinay yaaranne haaranne hemeththizi baanaas dalgga ogiyan ooseththizeyssa bessize dizeysikoo; mathara qassika pooqezi keexeththizayssa pooqetha matha yizeysikoo; hayssan qassi makiinay eqqizeyssa bessizes koo.

hayssan oge ooththiza makinazi dizayssa besetesikko mogiide ooththishi de'iyssa besetesikko issi bagga oge oosetti wuriin issi baggan ha7i ooththishshe dizayissa makina ekkidi makinara hatta ooththidi deyssa aspaleteza ooththega bessidees

Hayssi ohi ooththiya makina geetettizesko hayssi ugi ooththiya makina gidishin makinay sintan eqqiniya baggara ha baggara mithazi hideyssa mitha giddon lo'o oge ooththana oykkidayssa makinay ekizayssa hayssan keehidi qoncisidi bessizesko.

Haysi katama geshatethanne katama tirapike oge bolla issi metoy Yona mala makinaka mesimere oythidi as ubbaska mara oythishe de'iyasa kawoy lo'o oso othishe de'izasa han daro tirapiketi eqidi besishe de'osona

Hage githa limathekko; githa limathe ogeya ooththidi aspalththiya ee urullaara dechchidi giigissidi ii ogey kase oosetona boothan loythidi ogiya githa oosuwa ooththidi deega hagan keehidi bessidi deeskko; lo7o ogiya loyththiiddi doosona.

Hayssi oosettida oge aspalte ayssi giikko kase baynna boottan ai aspalte oosettidi makinaykka ii woqasettenna shin asaykka qasseka gakkiya boota elle gakkanawu keehidi asas lo7o agilgilote immano oosettida oge geetettidi asas qoncees

Asasi lo7o limateya ooththishe ogiya dalgisishe yeegu xuumisida ogiya dalgisishe baynna bootan ogiya kessishe mingisteme damma ha7i lo7o unetara ogiya ooththishe deessa keehippe makinay ooththishe deyssa asay qiwoosiyeyssa hagan keehippe bessoosona.

hayssati ogey oosettidayssa waani oosettidakko oosa huneta dildiya aspaltiya ioosiyda akaleti issi bolla yiidi yida oogeya oosa ubba xeellidi be ishe deyssa hayssan issi bolla eqqidagi qoncisees

hayssi mangiste lo7o limaateya ekkidi ooththishe iikida ogeya lo7esidi dildiya gelsidi asay lo7o oonetan himettana mela giigissidi ooththidi deessa hayssan keehidi ogeya ooththesa bessishe aspaltiya e dildiya bessishe doossuna

Mangistte keeththa ooso ayiso awati haatha baggara de'iya go'anne haaththay immiya issi issi go'atta asa tamaratsanawu haatha tikkimiya ekkiddi mechiddi haaththara bessiddi de'iyaga haga bollan bootan qonccisosona.

Mangiste oosanchati issi bolla gididi haaththa bolla de'iya metuwa billanawu issi issi bootan de'iya iita metota giigissanawu issi bolla wuyiyite ooththanawu issi aqixaca bishe de'iyagga haga bootan lo'ethidi qonce.

Haaththa baggara diya meto billanawu haaththay lo7o goggidi asas ubba gakkana mela haaththa gidiya bomba ooththidi asa gaththana wogisishe deyaga haga bootan be qaam lo7ethidi qoncisidi issidi de7oga lo7ethidi bessees.

Hayssathi qassika daro asay issi bolla shiiqidi eqqidi dungguza mayuwa hashera duge yeggidi qassika huuphiyan kopiyiya dungguza kopiyiya woththidi dumma dumma ma7idi daro baale mooyathi issi bolla shiidi asay manggisththe oosanchchathi eqqizayssa hesan qonccisses koo.

Nagan'e bomba haattay gogidi deessa bessize deesko yuushay axxaretidi axiren ee haatti itinna mela qoshashe baynna mela xidate naagettana mela lo'eti oottidi oothtidaga ee hizbe agllote lo'eti demmana mela oottidoga keehidi bessishe dosunakko

hayssan yizazi xuufezi7e ne gidi denbenochi yaageya xuufey dizayssa ehidi eanqasseka andi iske asire asraandi hiske haya yaageya xuufeza persentera dummayi dummay shaakidi banta shaakon wottidaga keehippe hayssan besidi de7osunna

Hayssan bombaydizez bomba nayti qasseka kaa7idi kushe meecetidi haatta uyidi dyan kaa7idi dumma dumma naati yaara hara eqqidi bomba uyidi haatta uyidi kushe mecidi kaa7ido oga hagan bessida hessakko.

Hayssi electrike shubo geetheththes; ayssi giikko agelgiloothe electrike bollan issi gadeppe issi gadiya efanawu bollara aaththanawu maaddeegaa; miththaa essidi miththaa bollara efidi dummasan baynna boothan agelgiloothiya immana mela maaddiya shubo geetheththes.

Hayssi haaththe gakkonnabota gaththanawu keehidi lo'o bayata ooththidi haaththa baya giigissishe the agelgilota immana mela ooththishe de'eega hayssan keehidi bessidi de'osunna hayssa buddunin

Haaththa ooththiza ooththaas haaththas koshshiya eqa ubbay shiishidi qasseka haaththa boona dalgisana melanne banta masara keeththan haaththa biiroy bawu de'iya halafeteththa kiyanayssa lo'eththidi hayssi asay ubba haasayishe haaththa baggara odettishe doosona

Issi qasse ka7e bomba yaada duuqawus haaththay baynna bootappe haaththay ha7i bombayin asas metoy bilettidayssa do7ethadae asa bessanawu yaada haaththa duuqashi de7eessa hayssan keeha bessasheda.

Haaththa qirbotey guuth daga beyidi daro asa gakkenna ixin gita shaaleya ooththidi asa gaththanaw lo'o hunotangana bayidie lo'ethi lo'o darajjan asa gakkana mela ooththe oosa ooththishe deyssa hayssan gita shaaleya ekkidi besseessa beyoos.